wala njoko njala a paax Khady Faye moƴi in way ngind mang a paax calel ke wo a mosa wo itam xaƴa yit o as ka boog rewe fop ñeti caabi ke de mbata yiif den daal a mbexey bo yaqu ke comme pexey paaxo kaa waro sax kaa waro saɗik ka waro miñ comme a faaxa na nuun fogaame itam toujours nuun wey ndeeta kaa faxit nu ngena comme ne ley toona ndiiki nu leye ka i ley u ye ku kiina jeg na a cooxit ndaa ndiiki kaa i mbiyat temeed ɗik kene moƴ faax o leŋ gara te a coɓarnata nuun i manam o ndeeta daal toujours daal ruqta daal tiye moƴo faax daal e koy fo yiif lum o ax ka wiin we fop ndax nan nen kene yo vraiment a moƴo saɗik a moƴo faax wala merci